Tini albaseenni budu minnanni gatammarronniha labbannoti hawaasa seekkine banxeemmo yitanno tsuufenni egensiishsha loonsoonniti gangalattotenna boohaarshu base di"ikkitino?

Babbaxxino manni amma'no mootichu yesuusi amma'no harunsanno manni gamooddu ka"e uurre harunsaano ofolteenna uurre magano galatanni nookka?

sidaanichu minira waalichoho qooxeessaho kaansoonni jajjaba weesena aja funtu kaashsho di'ikkitino tinni?

Badhensaanni noo minu waalchi aana jireenyu paarte xawisanno eginsiishshi sutaminohura kawaanni hige qoqqowu jajjabbu massagaano sidaamu budu sagale ikkiteyote shaafeeta cu'mireyoha lawanno manna di"ikkino?

Babbaxxitino daninna kuulinni loonsoonni haqqu qotto cu"a yinanniricho baadiyyete manni baattote loosira horonsiranno haqqu cu"a dikkino?

Babbaxxitino horo afidhino laalose mannu itannoti aaniidose saadate uyiinanniti uulla qoorte ubbeyooha labbannoti tini muuzete laalootikka?

Geercho Mancho jawa ama umo bukkisidhino labbanoti Sidaancho Ejjeetitetikka ?

Addi addi danu biinfiillira hattono umu fayyimma agarsiisate horo uyitano biinfillunna seesu uduunne hirranni daddalu base dikkitino tini? Tini daddalu base dikkitino?

Kuri illete leellannori kiironsa sase ikkinori baadiyyete qooxeessira milli yitanno gobba saada giddo qo'lante di"ikkitino?ti"i di'qolantete?

Auiidde'ya addinta illete la"ate halchishshannote tini kalaqamu muronna laalo giddo mitte ikkiteyooti mangote laalo dikkitino?

Addinta illete la'ate tashshi yite hagiirsiissanno murote giddo illete biife le'e bunu laalo di"ikkitino? Tii'i dibunu laalooti?

Kiironsa haamatu addi addi horonna mannimmate horo aannoho qaamattotenna sagalimmate horo'nsinanniho xaaxancho shaana yinanniha di"ikkino kuni?

Hodhishshu horo giddo mitte horo uuyitannoti aanase haqqe hogombe ha'nanniha labbannoti, hoodesirano manchu nooti harrichu gaareetikka?

Tii"i illete biiffinoti qooxeessisera badheenni minu leellannoti hoommete muro dikkitino? tini jawiiditi hoomete muro dilabbanno?

Kuni haanju kalaqonni biifino baadiyyete qooxeessi faafaate du'nantaaha lawannohokka?

Babbaxitino gobaniina qooxxessin dayiino manni addi addi bassenni xaphi yee xaadino lawanno manni da'attani noo Basse sidaamu Basse di'ikkitino sidaami qooxeesa di'ikkitino?

Kuni sumusmda lawanno egensiishshi sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma rosu biiro xawisannoha di"ikkino?

Kuni babbaxxitino maassote amanyootira leellino qoqqowu poletiku tantano handaari sooreessa ikkinohu ashshenaafi eeliyasiha di"ikkino?

Ayiide'ya maala'lishanno garinni illete biifino. aja wedellitenna wedellichi gamba yee amma'note anninsa badheenni hige kainno misile dilabbanno?

Angate gaare aana hogowame nooha lawannohu kuni waasahokka? Budu sagale giddo mitto ikkinoha waasa di lawanno?

Addinta kiironsa haammatu manni gamba yee dirame fulinoha lawanno. Sidaamu manni diraho hattono maate gamba yite diraho fultiwo sidaamu daga diikkitino?